bandeko ya esia tokomi awa nazomona na moni b3 bafani n anguna kiti moko aza na mwa bag na ye eza bana-bana-kelasi merdiya secondar bafani na bango na se baokanga mofotoya bana mibali ba garso misato

Esika na komi awa nazomona naza na kati naamona bapapa bapapa misato bapapana kati na bango koza president ya kongo brésilvi présidence asongeso bazosolola na bango eza bapapa ya mikonzi ya mboka na kati kona a kati asongeso

Bandeko eloko nazomona awa awa toza esika batekaka ba biloko ba biloko oyo eza ba biloko ba tilizaka na kati na kati ya toilette mpona kosala ba proprete ya toilette epi namoni pe kuna koza pe ba carton mosusu eza na kati ba sabuni ba savon yako utilize na kati ya toilette.

Ba ndeko eloko namoni awa na miso na ngai eza lokolo moko ya sapato ya bana basi ya langi ya moyindo eza na se nakati ya ndako.

Awa pe ba ndeko na moni eza photo ya mwana mobali, mwana mobali pe na moni ba kangi ye suki ya wuti bazo kata suki e bakatie suki bien vrema eza stylle moko ya kitoko vrema ya mwana mobali bakangie vrema suki na moni atie postere na ye awa

Awa na misu na ngai nazomona pe eloko moko eza eloko oyo babengaka ya ba artiste na monoko ya lopoto, tablo oyo namoni eza na kati foto ya foto ya motu ya mobali ya koko, koko yango koko moko eza foto alati mwa chapeau ya moindo pe pembe pe aza na mandefu ya pembe koko yango.

Awa bandeko mplase na komi nazomona na miso na ngai eza obele bato oyo balobaka bamoto eza amoto ebele eza na kati ya balabala ezotambola na kati ya balabala ememi pe bato epna ngambu mpe kuna nazomona eza obele a karte moko monene bakarte yangoyo eza na kati bafoto ya bana base.

Bandeko esika na komi awa nazomona na misu na ngai eza ebele bato balati ba matiti na mutu, bato yango balati pe ba bilamba oyo ya ba mbila bato yango pe baza baminduki na maboko na bango ebato oyo eza ebele ba rebele na monoko ya lopoto nde nazomona awa.

Ba ndeko eleko nazomona na misu nanga awa aza obele carte eza carte ya mboka congo brazarville, naomona eleko yango pe eza na ba vile nyonso ya congo brazarville naomona yango awa eza ebele carte ya mboka ya brazaville na ba departemant na yango nyonso.

o esika na komi awa nazomona na misu na ngai loboko ya mutu me na loboko ya motu wana namoni asimbi ebele kopo epi na kati ya kopo wana namoni eeza obele masanga oyo ya komela

Eleko nazo mona awa bandeko ya bolingo eza obele savon, eza savon oyo ya kosukola nzoto eza savon kombo nango babengaka yango savon Giv eza savon moko ya kitoko mpenza ezalaka ata na oder moko ya bien soki osokoli yango epesaka oder moko ya bien kombo nango Giv.

Awa esika na komi na moni naza na kati ya zandu place batekisaka babiloko ya kolia nazo mona awa liboso na ngai bakopo bakopo oyo fufu ya kosala potopoto nde bakotekisa na kati ya bakopo oyo eza na kati fufu ya kosala potopoto.

esika tokomi awa bandeko azomona liboso na ngai eza obele motuka moko me motuka oyo na monoko ya lopoto bobengaka yango camion ya motu moko ya monene eza na langi ya bozenga pe pembena yango eza na langi ya moindo eza camion nde etelemi awa eza camion ya monene mpenza mpona komema biloko ndenge na ndenge

Eleko nazomona awa na miso nanga ya bandeko eza obele ba sapatu eza sapatu mibale lokolo mibale ya sapatu me sapatu yango eza ya banabasi eza sapatu ya langi ya langi ya moino ezay makolo mibale ya sapatu me eza na se ya mabele eza sapatu ya banabasi.

Na eleko nazomona awa na miso na ngai eza bobele bobele mwa kitambala, me kitambala yango eza ya kitambala moko ya kitoko eza ya balangi balangi mibale eza kitambala ya pembe pe eza na parti moko ya rouge, kitambala oyo na katikati na yango koza obele eloko babengaka na monoko ya lopoto eza na dessin ya fleire eza kitambala moko ya kitoko.

Elokolo azomona awa na miso na mai ezabele lokolo moko ya sapato, lokolo oyo ya sapato eza obele sapato ya bana basi eza na se eza sapato moko boye eza na culere neti ya crocodille, boye eza sapato moko eza lokolo moko ya sapato me sapato ya basi eza na se na ciment.

Na eleko na azomona awa na misho na ngai eza obele eza matitepi na likolo ya matiti wana na moni koza elo mosusu babena yango nzinzi nzinzi ezakamwanyama moke wana nde eza likolo ya lititi oyo lititi oyo eza lititi moko ya vere me likolona yango na moni koza nzinzi.

Eloko nazomona awa na miso na ngai eza obele basapato basapato oyo babengaka yango babote eza basapato moko ya babote pe pebeni kuna na mona makolo ya moto mokolo epui na sapato oyo eza langi balangi ya orange epui na katikati na yango pe eza basapatu ya babote.

Bandeko eleko nazomona awa na misu na ngai eza obele masanga eza masanga ya komela pembeni yango naomona pe ba bilei masanga oyo ebengami na nkombo ya martini epi pembeni ya molangi wana namoni koza pe mwa kopo na ango basukie na kati pe masanga wana oya martini batubalingi omela.

Awa lisusu nazomonana miso na ngai eza ebele motu batu mibale bafandi me bafandi na eleko wana babe yango tukutuku me eza tukutuku wana oyo ekangama oyo eza neti motuka eza tukutuku ya langi ya langi ya jean amoni sofer na yango aza liboso pe nsima aza na pasage moko ya mama.

Awa na misu na ngai nazomona obele mwana mwasi mwana-mwasi yango eza mwana mwasi ya salakasport oyo ya rugby aza na maboko na ye balo ya rugby alati pe cupe ya rouge na colon ya noire likolo pe alati mwa triko ya mwindu.

Sika na komi awa bandeko nazomona na miso na ngai eza ebele ndako epi ndako wana pembe na yango koza mwa balabala ya mabele endako yango namoni eza na mire eza na lopango lopango yango vrema yango eza na langi te balangi nyonso esisili na lopango wana epi na kati ya lopango namoni koza ndako koza ndako eza ya langi ya langi ya pembe.

Awa nazomona namaboko nangi eza obele lokolo mais loboko oyo namoni esimbi mwa eloko babengaka pomade pomade oyo eza nde kisi soki moto azwi choc oko pakola pe abiki

Namisu na nga awa nazomona ebele balabala, epi na balabala wana nazomona koza mwana mobali azotambola na ye na balabal yango, episima na ye koyamwa mutuka moko yango mpe ezokende.

Mosika na komi awa nazomona na na kati ya ndako epe ndako yango na moni koza ba kiti moko ya kitoko vrema eya ba kiti eza na coussin ya langi ya moyindo epi na se na yango eza n'a langi ya orange eza pe na mesa mesa ngo pe ya moyindo na se na ngo eza orange.

Eleko na zomona awa na miso na ngai, eza obele pondu. Eza na eleko na yango, wana balingi balamba. Eza pondu bazo totola yango apre kototola yango, bolamba yango. Eza pondu.

Eleko nazo mona a liboso na nga na omona mwa balabala epui liboso ya balabala yango nazo mona place ba tekisaka ba biloko ya ba mafuta ba saboni oya ko sukola na ngo me place ndako yango na moni nanu efungwami te eza ya ko kangama nanu eza na ntongo.

Hawa bandeko ya bolingo, place na komi hawa, nazo mona obele bapapa mibale. Me bapapa yango, eza bapapa bamikonzi ya mboka. Moko, eza mokonzi ya mboka ya Congo Brazaville Sasu Geso. Mosusu pe, eza mokonzi ya mboka ya France. Eya mondele kombo na ye Macron. Eza bamikonzi ya mboka mibale batelemi hawa.

Liboso nga awa, na zomona obele motuka. Motuka yango, kombo na yango na monoko ya lopoto ba bengaka camion. Eya motuka monene. Epui, sima na yango kuna na mona mwa nzete. Nzete eza nsima ya motuka, me motuka yango etelemi na ngo. Eza motuka moko ba bengaka yango na monoko ya lopoto camion. Eya motuka monene.

Ba ndeko awa na moni naza obele na ba labala me na balabala oyo pembeni kuna nazo mona ba nzete moko molai molai eza pembeni ya balabala epui pembeni pe ya balabala yango na moni pe koza mwa clotire moko boye ya monene pe clotire yango ya langi ya pembe balabala oyo eza balabala molai mpenza me ba nzete nde eza mingi pembeni ya balabala yango.

Bandeko eloko na omona awa na misu na nga bandeko eza obele sani eza sani moko boye oyo babombaka na kati biloko ya kolia sani oyo eza sani moko eza ya langi ya langi ya ble epi pembe na likolo na yango eza sani moko ebombaka biloko etikalaka eya toujours moto.

Esika na komi awa ba ndeko nazo mona na misu na ngai eza obele ndako moko ndako moko ya étage, ndako yango ya kitoko vraiment, ndako eza na langi, eza na langi ya bleue et puis, na se n'ango na moni langi moko ya jaune, eza ndako moko ya kitoko vraiment eza awa, eza ndako ya niveau mibale boye .

Awa na miso na ngai nazomona obele nazo mona balabala pembeni kuna nazomona ndako ya Etage ya kitoko eza na langi ya bleue na kaki et puis koza ba mwinda liboso ya ndako

esika na komi awa bandeko ya bolingo eza obele na kati ya terrain me na terrain oyo na moni eza obele terrain ya tennis place ana basi oyo baobeta tennis. bana ymopi balati bavarese ya jorne ya bana-basi baosaka na tenis na bango awa

Eloko nazo mona awa na misu na ngai eza obele motuka mais motuka oyo eza motuka ya machine oyo e bongisaka ba balabala, eza motuka moko ya machine oyo e bongisa ba balabala et puis pembeni n'ango nazo mona koza pe motuka mosusu na monoko ya lopoto ba bengaka yango minibus, ya bleue eza pembeni n'ango .

bandeko awa place na komi haua nazomona naza na kati na kati ya bilanga me na bilanga oyo nazomona liboso na ngai eza ebele ngombeoyo eza gombe epi ngombe oyo eza yalangi oyo eza liboso eza ngombe eza ya langi ya pembe eza ngombe moko ya kitoko mingi vraime

Place na komi awa nazomonana miso na ngai ebelesani me likolo ya san yango namoni koza biloko moko kolia kitoko naomona mwa pondu naomona mwa kwanga namoni mpe mwa nyama pembena yango abi pembeni ya sani wana na mwi mpe kwa pe biloko ya komela koza mwa bute ya kokakola na omoni mpe babute ya mai nabilo mwoya kitoko mpenza mpona sante ya motu.

Eloko nazomona awa na miso na ngai eza obele carton me carto wana ezalaka na kati kisi ya bato ya komela soki moto abeli, ebimaka na kati kisi ya komela soki moto abeli mpona abika eza karton ya kisi ya bato baetizaka soki babeli.

Esika na komi awa nazomona eza obelena na kati ya terrain epe na terrain oyo na moni bato bazobeta bazobeta na bango basketball na moni bamoko balati babilamba ya pembe ba varese ya pembemosusu mpe balati ba varese ya jon bazobeta na bango basketball na kati ya terrain na bango oyo.

Bandeko eloko nazo mona awa na misu na ngai eza place moko boye na kuti eza na kati ya wenze wenze yango na moni eza wenze moko place ba tekaka ba makemba nao mona makemba mpenza ya mingi makemba nde na moni etondi awa na kati ya wenze oyo bao tekisa eya makemba koza pe ba bitabe eza place ba tekisaka makemba na bitabe.

Ba ndeko eloko nazo mona awa na misu na ngai eza obele mwana ya moke, mwana yango eza mwana kelasi a lati cash nez na monoko ya lopoto et puis , mwana yango azo sala etude na kati ya kelasi . Sima na ye pe na moni moninga pe mwa mwana mosusu ye pe a lati cash nez, ye pe azo sala elongo étude na moninga na ye .

Na esika na komi awa nazomona na miso na ngai nazomona banzete ebele ebele vrema epepembeni ya banzete wana namoni koza eloko babengaka na monoko ya lopoto eza mwa pon mulai eeleki likolo wana epi na se ya pont wana na omona eza ebele mai ezokita eza na se ya pon wana.

Esika na komi awa lisusu nazomona na se na ngai eza na moni ba sapatu mibale ba sapatu yango ba bengaka yango ba ketch, ba sapatu eza na ba sapato ya kitoko vrema eza na se eza sapatu mibale eza ya couleur rouge, noire, eza ya rouge ya pembe pe na moyindo.

Eloko nazomona awa na misu na nai eza lobele bana bana baza na kelasi namoni anamwasi moko y mwana mwasi ya moke ete aza kuna na pembeni ya erdwise na ye a misusu mibale bafandi bango mpe baolandela kelasi banay ekela kemisak.

Bandeko eleko nazomona awa na miso na ngai eza obele naomona bapapa misato batelemi awa bapapa yango eza bapapa moko ya mindele balati babilamba ya moindo pe na kati pembe sikoyo simaa na bapapa oyo naomona koza banzete nzete mingi eza sima na bango bapapa oyo eza papa obele ya mindele eza papa misato batelemi awa.

Eloko nazomona awa, naza obele na balabala namoni kuna liboso na nga na miso nazomona panneau publicitaire monene , eza na kati basi mibale eza paneau publicitaires ya societe ba bengaka mtn , kuna pe nazomona batu pe bazotambo na bango.

Na sikoyo eloko nazomona awa liboso na ngai eza obele papa me papa yango aza papa asalaka mosala ya kobongisa bamituka namoko ya lopoto babengaka bango bamecanisien namoni liboso na ye eza na motere azobongisa moteure oyo eza motere obele ya motuka.

eleko nazomona awa na misu na ngai eza obele motuka moko ya mwindu eza motuka moko eza na kati ya balabala ya motuka ya market ya jp ezotambola na kati ya balabala eza motuka moko ya kitoko mpenza na omona yango awa eza na kati ya balabala ezotambola nango

Liloko naazomona awa naza na kati kati ya zamba na zamba yango nazomona bamatiti epe pembeni ya matiti wana namoni mwanya mataba taba ya zamba epe pembeni yango namoni kona mobali aomikanga foto eza pembeni ya tabayazama wana eza na kati ya zamba.

Awa pe nazomona na misu na ngai eza obele na kati ya eleko abengaka na monoko ya lopoto eza na kati ya kinkeri azomona babiloko ya kinqueri bazotekisa awa biloko ebele mpona kotonga ndako mpona kobongisa ba mituka eza na kati ya kinqueri oyo eza biloko ebele ebele.

Awa epa etokomi eza ebele na kati ya atelie epi na atelie yango eza atelie ya batechnicien namoni bato ya mosala maboko, namoni eza ba biloko nyonso basalisaka ya mosala maboko na kati ya atelie yango eza na se.

Awa nazomona na miso na ngai eza obele mwana ya garso moko azofali mwana -kelasi azotanga buku na ye na ndako aosala eloko abengaa na monoko ya mboka etide na ye na ndako aza mwana ya kelasi me azotanga na ye buku na ye.

Eloko na zomona awa liboso na ga bandeko ya bolingo na omona eza ebele bapapa bapapa mindele mibale epi peme na bango na moni koza pe mindele mibale ekopi koza pe president ya mboka ya congo braseville pe aza awa aopesa papa mosusu mbote.

Sika tokomi ,awa nazomona na miso na ngai eza obele mobali moko boye aza liboso na ngai , mobali yango azali na esika basalelaka sport, alati ekoti ya mwindu ,na elemba ya likolo ya pembe ,na se pembe pe na mwindu, na sima naye ,ba mashini ya sport.

Esika tokomi awa eza na kati ya ndako epi ndako yango na moni koza na kati bato ba fangi koza papa moko epi papa yango koza pe na avocat na ye pembeni sima na bango pe na moni koza ba mama mosusu batelemi.

sika tokomi awa nazomona na misu na ngai naza obele na kati ya place balobaka na monoko ya lopoto naza na kati ya restaurant bare eza place oyo batekesaka babiloko ya komela babiloko ya kolia epi liboso na ngwawa naomona bamesa na mesa wana kwa kati basani ya pembe epi na bakopo ya komela na kati masango

Eloko nazomona Mona na miso nangai eza obele buku ya kotanga ,na buku wana namoni koza dessin ya ngombe ya zamba puis na buku wana ekomami images Doc eza buku yakosala ba documentaire pe ngombe ya zamba monene na maseke molayi

Me awa na moni pe koza na liboso na nga eza mwa dessin ya publicite. Piblicite eza dessin ya adidase. Sikoyo dessin yango eza ya pembe. Me na kati yango eza na kati ba dessin ya mwindu epui na kati ba komi originale.

Nazomona na komi place moko boye pembeni ya mwa zamba na zamba yango namoni koza mwa ndako bandako ya mabaya ndako yango etongami na mabaya e puis sima nandako wana eza banzete nzete pe mwa liboso ya ndako wana amoni koza mwa balabala moke me balabala wana ya pembeni ya mwa zamba.

Nazomona nazomona ka mwa nyama nyama moko boye eza ondiré nzinzi ya kokufa eza na nse na mabele efandi kaka na se na mabele eza mwa nzinzi eza nzinzi nde naomona awa eza na kati ya mabele ekweyi nngo ya kokufa eza nzinzi.

Awa Bandeko eloko oyo nazomona awa na misu na ngai ! eza obele bileyi moko mpenza! ya kitoko mpenza, ya bilei moko ya kitoko mpona kolia, bilei oyo babengaka yango eza obele maki , eza maki ya soso, me maki yango pe bakati kati na kati, batie nakati ba tomate na matungulu eza omolete moko, boye ya kitoko.

Awa ba ndeko ya bolingo nazomona eza likolo ya mesa, namoni bilei eza likolo ya mesa namoni awa eza bilei oyo ba bengaka ba frite yango namoni pe na mbisi ya kokalinga namoni pe pemene kuna eza mayonnaise ,namoni pe tomate na salade eza biloko moko ya kitoko mpenza.

Awa bandeko nazomona liboso na ngai pont munene bakomi Dennis sassou N'gwesso eza nakati balabala mibale ezo continuer nase ya pont wana.

Eloko mosusu, eza obele mutuka yango ezali bongo ya munene, mutuka oyo na monoko ya lopoto babengi bus

Esika na komi awa ba ndeko na ngai nazomona na misu na ngai eza ebele naza na kati na monoko ya lopoto ba bengaka na atelie na atelie yaba tekhnicien, sikoyo likolo ya mesa oyo nazomona koza ba outil ba util ya ba technicien oyo basalaka mpona ko bongisa ba mituka ko bongisa mai ko bongisa elektricité eza biloko ya ba materiele ya ba technicien.

Esika na komi awa nazo mona liboso na ngai eza bana, bana mibale mwana mwasi moko mokolo, pembeni'ango koza mwana ya moke . Mwana mwasi ya mokolo wana a lati pantalon ya rouge na mwa singlet ya pembe, mwana moke wana mpe a lati mwa tricot ya pembe .

Eloko na zomona awa eza obele lokolo moko ya sapatu lepi sapatu yama eza lokolo ya sisapatu ya langi ya uke epi na se na mwa eza langi ya pembe eza lokolo moko ya sapatu ya pasi eza likolo ya tapi ya langi ya mindu mpe pembe.

bandeko awa esika tokomi nazomona na miso na ngai eza ebele bapapa bapapa misato ya mindele batelemi awa alati babilamba ba weste ya noire ya moindo epi katikati na bango eza papa mosusu alati veste ya blue apa mosusu pe kuna na moi na nsima na ye bango mpe batelemi balati veste ya moindo

Awa namoni balakisi biso eza obele drapeau ya mboka moko boye eza nalangi misatu eza nabalangi ya mai yapondu na mosaka pe aza nalangi ya motane

Esika nakomi awa nazomona na miso na ngai ba mbuma ya kitoko koza ba Orange, mapela, mizetuni vraiment eza ba fruits ya kitoko pona kolya namoni eza na wenze place batekaka ba mbuma nakati.

Eloko nazomona awa eza obele ndako ndako ya etage ndako yango eza na mwa kitoko ndako yango eza na ba vitre ebele ba vitre ya moyindo mosusu ya pembe eza ndako moko ya kitoko vraiment eza awa na omona epuis na se na yango namoni eza na porte mibale ya kokotela oyo kobimela pe oyo kokotela eza kitoko eza ndako ya etage.

Awa eleko nazomona na misu na nga bandeko, eza nkati ya butike oyo batekisaka babiloko ya kolia obie na kati ya wenze na monoko ya lingana, kona weze oyo namoni vrema koza bakopo bakopo minei bakopo moko eza na kati miliki ya komela na ti, eza bakopo oyo na kati koza na kati miliki.

Sika na komi awa bandeko na moni naza bobele na zamba epi zamba yango namoni koza banzete nzete ebele na kati ya zamba yango, na se pe ya zamba yango namoni ba matiti epi, pembeni mpe bamatiti wana na omona na biloko neti babiloko ba poubel poubel eza pembeni ya matiti wana.

eleko nazomona awa na misu na nga bandeko eza ebele panno panno publicitare ao publicitare oyo eza na kati na logola yango moko bakomi depo vant lux pour ill eza pano moko boye ya kitoko mpenza mpona depo oyo

Kasi sika tokomi awa nazomonna misu na ngai eza ebele sapatu moko eza sapatu moko eza ya langi langi ya jaune sapatu yango eza likolo batpozi yango likolo likolo ya couverture likolo ya couverture sapatu moko kaka lokolo moko ya sapatu.

Na boutique esika batekisaka ba biloko ndenge na ndenge.

Awa nazomona na misu na ngai eza ebele lopango me kasi kasi ya lopango wana nazomona baloni banzete mibale banzete oyo eza banzete ya masamo eza na kati ya bavase mibale lopango wana eza lopango moko ya monene eza lopango eza pe na langi langi ya pembe.

Na esika na komi awa bandeko eza ebele esika oyo batekisaka babiloko basani oyo ya kotiela na kati biloko eza na botique oyo batekisaka babiloko na moni koza basani moko basani yango ya basani moko ya plastique na monoko ya lopoto me basani ya kitoko mpenza mpona rotia na kati ba biloko ndenge na ndenge.

Bandeko ya bolingo eleko na zomona awa na misu na nga bandeko eza obele eloko babengi yango na monoko ya lopoto eza obele drapo, eza drapo ya mboka drapo oyo sikoyo eza na balangi mingimingi, eza langi ya pembe eza na katikati langi ya rouge, likolo nango epi langi ya bluea drapo ya mboka.

Eloko nazo Mona Awa namiso nangai eza obele molangi azala nakati mafuta Yako pakola eza mwa mulangi moko ya pembe bakomi sens eza mulangi.

bandeko eleko nazomona awa na misu na ngai eza ebele bana-basi bana basi oyo bazolakisa biso kaka bamodele ya kokanga bango suki bazolakisa biso bamitu na bango eza bana-basi minei bana kati ya salon de quafire namona bamodele ndenge na ndenge awa ya cuafire mpona bana-basi

a liboso yango nazomona koza eza na elokolo mokoboye na monoko ya lopoto abenga yango piki piki yango eza pemene ya ndako bandako yango baolingako tombola mase moto azosala alingi a tombola mwa libulu moke pemene ya ndako yango eza na eleko wana gaomena monoko ya lopotoya piki

Eloko nazomona awa bandeko na miso na ngai eza obele kitambala eza kakitambala moko na omona awa kitambala ngo ezakitambala moko ya monene mpenza me kitambala ngo eza kaka na yalangi ya langi na monoko na lopoto balobaka yalangi ya vert ezakitambala moko ya kitoko.

bandeko place na komi awa na misu na ngai nazotala obele bapapa bapapa misatu bapapa yango na katikati na bango naomona pe papa mosusu ya mundele papa wana ya president ya repiblike ya france nkomo na ye macron na moni a opesa motu papa mosusu mbote mokonzi ya mboka

Bandeko esika tokomi Awa nazokomona toza na obele na kati ya église namoni Awa ba maman ebele bazoyemba pe bazo sambela NZAMBE esika oyo.

Ndeko eleko nazomona awa na miso na ngai eza obele biloko ya kolia biloko oyo ba bengaka yango eza oyo masangu oyo ba kalingaka mpona batu balia oyo eza masangu oyo ya ba kalingaka epi batu balie eza biloko ya kolia me ba bengaka yango eza masangu oyo baliaka soki basilisi kokalinga yango.

Eloko nazo mona awa eza obele panneau publicitaire, eza ya publicité ya nani ya e komami na kati ya institut de formation professionnelle, eza logo nango ya jaune, eza logo ya mwa eloko ya jaune pembeni, kati kati eza ya pembe .

bandeko eloko nazomona awa na misu na ngai eza ebele motuka motuka monene motuka yango ya kitoko mpenza ya mutuka babengaka yango land crser lande cruser eza lande criser moko ya mwindu ya kitoko vrema prado eza na kati ya balabala ezotambola na yango me eza motuka moko vrema ya kitoko bandeko ya bolongi

Esika na komi awa bandeko, nazomona eza place boye na lopango na katikati ya lopango wana nazomona nzete , soki na tali pe kuna. liboso na ngai na misu naomona ntaba ya moindo , mosusu kuna na moni eza ndako moko ya pembe na porte ya moindo.

Awa ! na misu na ngai, nazomona obele bana-basi, bana-basi ,mibale ya kitoko! me bakangi mpe, bango suki bakangi mpe ,bango suki ya modele moko ya kitoko ! eza bana-basi, mpenza ! bakokani ya bana basi , ya kitoko bango bakangi bango suki .

bandeko eleko nazomona awa na miso na ngai eza ebele logo logo oyo eza logo ya eloko ekomona yango lorka ecomerce historie eza logo moko ya langi ya moindo pe ya pembe pe na katikati na yango eza logo moko ya kitoko

eloko bandeko nazomona awa na misu na ngai eza papa moko papa yango afandi na se me papa yango aza na jere ya bangangakisi na moni afandi na se asala bameditation na bango wana ya bangangakisi

Sika tokomi awa namoni eza na kati ya ndako e ndako yango me na parti babengaka na salon namonieza na bakiti moko ya kitoko vrema bakiti moko ya cuire liboso na yango mpe namoni mwamesa moko ya pembe eza na kati ya ndako nasalmkty kitokomingi.

Na esika tokomi awa nazomona naza na kati ya plase balobaka na monoko ya lopoto na kati ya sale me na sale oyo nazomona mesa moko boe ya molai mpenza mesa yango eza ya langi ya lilala epe pembeni ya mesa wana na moni pe koza bakiti na mesa ya molai nakati ya sale monene.

Esika na komi awa ba ndeko nazo mona eza esika moko boye koza obele ba mikonzi ya mboka, epi kati kati ya mikonzi ya mboka wana nazo mona eza mokonzi ya mboka ya Congo Brazzaville atelemi awa kombo na ye Sassou Ngeso pembeni na ye koza ba mbila oyo ba salaka sécurité na ye.

Esika nakomi nazomona na miso nangai bato ,ba mibali ebele na basi ba katikati nabango baza na biloko babengaka na monoko ya lopoto drapeau baso sepela bazo bina nabango.

Babandeko awa na misu na ngai nazomona eza lobele loboko ya mutu, epuis na loboko wana ya motu oyo namoni aza asimbi mwa kopo, kopo ya masanga na loboko na ye epe na katikati namoni pe koza basani, basani yango pe etondi na kati nabiloko ya kolia, basupu na basupu wana eza na kati nyama, biloko ebele ebele vraiment eza awa, na mutu oyo mesa na ye nyonso etondi biloko vraiment ya kolia.

Esika na komi awa namoni naza na kati ya lupango, lupango wana namoni eza na kati ya ndako moko boye ya kitoko penza ndako yango eza na langi ya pembe na mwa balcon na yango epi bamire na yango eza ya jaune boye epi na ba fenetre na yango namoni eza ba fenetre ya langi ya moindo.

Ndeko eloko nazomona awa eza lolenge kelai me bana ya kelasi oyo bawuti kobeta eleko babengi spore ya football namoni bana ya kelasi yango balati bakupe ya moindo na ba tishete ya pembe epi peme na bango mpe na moni baza ebele na coche na bango alati pe babilamba kupeya moindo pe mokila moindo.

Bandeko esika na komi awa na zomonana misu na ngai eza place ya bato bapesaka mibeko, eza place bapesaka mibeko eza na bokonzi ya mboka po nazo mona na kati ya lopango yango pe, koza bendele na monoko ya lopoto abenga yango drapeau, eza place ya bato bapesaka mibeko ya mboka.

Awa bandeko ya bolingo na omona na miso na ngai eza obele bapapa bapapa misatu, eza bapapa ya bajoueur basilisi kobeta bamemi coupe na bango, sikoyo liboso na bango bapesi bango breve na bango ya kosepela soki basilisi kobeta football na bango eza ba papa misato batelemi.

Eloko nazomona awa eza bongo loboko ya mutu esimbi kisi ya komela

Eloko nazomona awa na misu na nga bandeko eza obele eloko oyo babengaka yango na monoko ya lopoto tampo tampo oyo esalisaka mpona kosala babiloko oyo babengaka ya bakashe soki olingi kobeta kashe ebandaka okotisi na eleko oyo komona ngo tempo epi obeti kashe.

Bandeko esika tokomi Awa nazokomona Mwana moko ya mobali atelemi alati tir shert ya ba langi ya bonzinga na pantalon ya bonzinga pe na sapato ya moyindo.

Esika nakomi awa bandeko eza obele ba mama na ba papa moko boye bazo sala Reunion namoni baza nakiti ya salle liboso nabango moto nyoso aza ba machines ya computer

Esika na komi awa nazomona eza batu mibale bazobunda basala congfu mor alati pantale ya mundo ya traning mosubi alati tisheti ya peme baosala cungfu.

Awa esika nakomi awa eza na wenze babengi yango na monoko ya lopoto supermarché namoni ba kopo mibale eza nakati jus de fruits.

Sika tokomi awa nazomoni ezana mboka mboka yango namoni kozala na tkatikati ya mboka yango koza balabal eza na kati ebpembeli na yango koza bamwa nzete nzete na bandako ya bato ya kofanda na kati.

Eloko nazo mona awa na miso na ngai eza obele eloko ba bengaka moteure eza moteure ya motuka eloko oyo eza motere ya motuka eza na se na mabele eloko oyo ba bengaka yango block moter eza kitoko ya moteure ya motuka oyo yako tambola nango.

Awa na miso nangai pe nazomona eza ba kiti ba canapé mutu afandeli yango te eza pe na ba causin ya couleur ya chocolat puis likolo nayango eza na ba couleur ya ba orange pembeni pe mesa eza ba kiti ya kitoko penza.

Bandeko, eloko nazo mona awa na miso na ngai, eza obele ba bilei oyo eza bilei. Ba mbuma oyo, ba bengaka yango obele eza bambuma ya tomate. Oyo eza ba tomate moko ya kitoko mpenza ebeli bien. Ba tomate yango ya gu mpenza. Eza biloko oyo ba itilîzaka mpona kolamba bilei, eza batomate.

bandeko eleko nazomona awa na misu na ngai eza obele pankarte moko ya monene eza na pembeni ya balabala pancarte oyo namoni zapancarte moko ya piblicite zapancarte eza na langi mibale eza moindo pe na orange eza pancarte moko monene eza na kati ya balabala awa na

Na eleko nazo mona awa na miso na ngai eza obele na omona eza matiti, na matiti wana na moni koza ba mwa nyama moko ya mike mike eza likolo ya matiti wana. Matiti wana eza ya couleur ya vert, ya nyama wana eza neti ya couleur ya jaune.

sika to komi awa bandeko nazomona eza na kati ya mboka me mboka wana namoni koza banzete nzete ngambu na ngambu epi pe katikati ya banzete wana na moni eza obele papa moko auti koluka bakoni eza na katikati ya balabala yango epi kuna pe nsima papa wana pe na moni eza obele yapa mibale bango mpe bazotambola na kati ya mwa balabala wana ya mabele.

Na moni esika to komi awa nazo mona na misu na ngai eza obele na wenze, wenze yango na monoko ya lingala ba benga yango eza na super marché, na zo mona ba carton, ba carton oyo eza na kati ba biloko ya ba savon de toilette eza na kati mais ba savons yango ba salaka yango na maki .

Na misu na ngai naomona papa moko boye aopesa bato discoure epi papa oyo eza ebele mokonzi ya mboka nsima ya papa wana pe namoni koza babiloko babengaka babendele eza babiloko na monoko ya lopoto ebeng yngo badrapo ebele ebele pe papa yango azopesa bato discoure eza papa oyo eza ebele mokonzi ya mboka.

bandeko eleko na azomona awa na miso na ngai eza obele mwana mwasi me mama oyo na moni ya bimi na salon na moni ya olaksanga basuki naye bauti osali suki kitoko vrema basali suki mwan kitoko epi alwati pe tichet moko ya rouge mwa na- mwasi yango auti na salon de cuafe babonisi suki vrema abobonisi ye bien

Bandeko esika na komi awa nazo mona na misu na ngai eza obele na kati kati ya wenze wenze, yango biloko nazo mona na misu na ngai eza ebele, ebele ba mafuta ya kopakola na ba saboni ya mingi eza na wenze moko ya monene mpenza etondi biloko ebele eza na kati ya wenze.

elekolo azomona awa na miso na ngai eza obele bambisi mibale bambisi yango eza bambisi ya kotumba bambisi yango ya kitoko vrema mpona kolia. bambisi yango na moi mpe likolo na yango koza babiteni biteni ya sitron epepe babiteni ya matongolu eza bambisi moko ya kitoko vrema mpona kolia

Ba ndeko esika na komi awa nazo mona pe na misu na ngai eza obele ba papa. Ba papa misato ba fandi ba fandi na kiti. Kiti wana eza ya langi ya mwindu. Ba papa yango pe liboso na bango baa na mesa. Mesa yango pe eza na mwa tisi moko likolo na yango ya langi ya langi ya vere. Pe ba papa yango bazo mela mai.

Eloko na azomona awa eza eleko moko eza na kati ya paket, me paket oyo eza na kati na yango kozala na kati bakisi oyo ya komela, eza bakisi oyo ya bana mike mpona komela soki babeli, soki baza na probleme boye bameli yango ebikisi bango makasi.

Esika na komi awa bandeko nazomona eza obele na kati ya stade epena stade oyo nazomona koza bato ya ba sportif oyo balingi basala bilo babengaka na monoko ya lopoto athletisme eza baathlete balingi bakima na kati yoya sportif oyo balati ba bilamba moko ya langi ya pembe.

Bandeko awa place na komi awa eza ebele ya boutique butique oyo na monoko ya lopoto babengak yango boutique cosmétique eza place oyo batekisaka bamafuta kopakola baparfums basaboni eza place oyo batekisaka babiloko kopakola na nzoto eza na butique cosmétique.

Eloko nazomona awa na miso na ngai eza obele tableau tableau oyo eza ya bato oyo babengaka ba artiste na tableau oyo nazomona na kati koza de dessin ya Batu misatu mibale bazobeta mbonda mosusu moko azo bina na kati ya tableau oyo Oyo eza obele tableau ya b'artiste

Eloko pe nazomona awa eza nyama moko boye ,babengaka yango cameleon eza likolo ya nzete evandi na likasa .

esika na komi awa nazomonana misu na ngai ewamwasimwana mwasi yango azoseka na ye na mwana-mwasi yango lisusu alati maputa epi na mutu na ye aza na eloko babengaka momboda kangi mombodo ya mutu nayei ya kitoko ma

Eloko nazomona awa na misu na ngai eza obele obelekisi eza kisi moko komona yango babengaka ozinfere eza kisi soki omeli yango oza na probleme ya maladi directement ebikisi yo eza kisi moko ya makasi vreme esali.

Elokolo azomona awa na misu na ngai eza obele ba biloko oyo babengaka na monoko ya lopoto ba biloko oyo eza obele manioc, manioc oyo na lingala tokobenga yango oyo eza obele mbala eza oyo ebimaka na kati na ngo fufu ya koliamba oyo ebimaka na kati fufu oyo ya kolia eza obele manioke.

Eloko nazo mona awa ba ndeko eza obele naza na kati ya ndako. Ndako oyo nazo mona eza na kati bato ebele. Na ndako oyo na moni ba mwinda eza likolo na ngo. Nazo mona ba fenetre nyonso efungwami na kati ya ndako oyo. Eza ndako moko ya kitoko eza langi ya pembe.

Eloko nazomona Awa na miso nangai obele nazomona zamba puis nase ya zamba wana mayi na matiti Awa nazomona mbisi ezo bima na mayi emati likolo po eliya matiti ezongo lisusu na mayi eza mbisi monene penza .

esika na komi awa nazomona liboso na nga awa eza obele kisi kisi oyo eza kisi ya maladi oyo babengaka malaria eza kisi moko ya malaria nde nazomona awa na miso na ngai eza na kati ya mwa pake na yango ya langi ya pembe pe ya bleu likolo ya pake wana pe koza mwa homostiqe

Ba ndeko biloko nazomona awa na miso na ngai na eza obele ba karton oyo eza ba karton ezala na kati ba biki ba biki oyo ya ko komela ba stilo, eza stilo moko eza ya marke ya marke ya piki, eza stilo oyo oyo ba memaka na kelasi où bien na bureau pona ko komela na kati.

Bandeko eloko mosusu nazomona awa na misu na ngai eza obele obele ndako moko, ndako yango namoni eza na mwa pelouse liboso na yango est puis ndako yango eza ya langi ya pembe est puis na se na yango namoni mwa langi pe ya bleu boye eza ndako moko ya......

bandeko eleko nazomona awa na mesa oyo eza obele pake moko na mwa molangi mosusu me molangi oyo na kati eza na kati mafuta oyo ya kopakola pe mafuta oyo ebimaka na nzete babengaka nzete ya paipai nde babimisaka yango mafuta oyo eza mafuta moko ya kitoko ebimaka na paipai

Awa esika na komi awa nazo mona na misu na ngai naza obele na kati ya bilanga me na bilanga oyo nazo mona koza ba mbuma oyo ba liaka ba mbuma oyo eza mbuma moko ba tiaka na kati ya bilei eza na kombo ya lopoto ba bengaka yango eza obele ba poivron.

Ba ndeko eloko nazo mona awa eza obele ba sapato . Ba sapato yango na monoko ya lopoto ba bengaka yango sandale, eza sandale eza na se boye , ba sandale ya cuire ya couleur ya moyindo, mais na kati na yango eza na couleur ya......

Eloko nazomona awa na miso na ngai eza obele ekole ekole normale eza ekole moko eza na etage epi na nsima ya ekole wana naomona bato batelemi na se na parking na yango ipembeni awa naomona motu aotala bango epi na matoi na ye aza na eloko babengi baekutea na matoyi.

bandeko awa eleko nazomona awa na miso na ngai eza ebele bato bazosala sipore baosala sipore na bango eza ba papa misato bafandi na se baosala mwa ba exercice na bango na monoko ya lopoto bafandi na kati ya stade eza bapapa misato baosala spore

Me ba ndeko awa pe esika to komi awa na moni toza obele na kati ya ndako et puis ndaku wana na moni eza na kati ba kiti, ba kiti oyo ya ko vandela oyo ba kiti ba lobaka ba kiti ya salon. Eza obele ba fauteuils, ba fauteuils oyo eza ya langi, ya langi ya chocola pe liboso n'ango nazo mona....

Ba ndeko esika na komi awa nazomona nazomona liboso na ngai eza obele lopango lopango moko monene epi na lopango wana nazomona liboso ya lopango koa mwa papa moko boye azo kende epi lopango wana eza ya portail moko ya mwindu epi ndako yango eza langi ya pembe epi na clotire yango pe namoni eza langi ya pembe na bleu.

eloko mosusu nazomona awa na misu na ngai eza obele mwa butee butei moko bute yangw eza butei ya colgate eza bute mpona kisi kisi mpona kisi ya minu komona yango colgate eza bute moko eza na kati ya kisi moko ya bitoko esalisaka mpona ya minu

Bandeko esika na komi awa nazomona na misu na ngai eza obele bana, bana oyo balingi kobeta eza ba sportif na moni balati pe bajase na bango na monoko ya lopoto na likolo eza ya ble na se pe eza langi ya pembe, pembe epi baza na bale na maboko na bango.

Esika nakomi awa nazomona ndako moko eza liboso nangai Awa pe ndako pe nazomona panquarte ya photo monene eza obele ya bato ba sambelaka NZAMBE ya ba catholiques.

Bandeko esika na komi awa nazomona eza obele mwana mwasi aza liboso na ngai mwana-mwasi yango alati eleko babengi robe alati robe ya langi ya bleu epi nsima na ye kuna pe nazomona bato mosusu pango pe batelemi epe pembeni mpasi mwana mwasi yango atelemi na moleko zamwakiti pe ya plastike ya pembe eza na kati ya ndango

Esika pe na komi awa bandeko nazomona na misu na ngai eza obele mama mok,o eza mama moko boye mpenza mama mobange atelemi awa mama yango alati robe, alati na ye robe moko ya kitoko robe wana eza ya langi ya verre epi na mapeka mama wana eza na mwa saki na ye moke.

Bandeko esika na komi awa nazomonana miso na ngai eza place moko boye ,eza neti na zamba zamba ango na moni eza matiti mingimingi, mpenza eza na kati ya zamba awa eza a matiti et puis naomona pe bangombangomba ebele, me na likolo y bangombangomba wana nyonso etondi bamatiti bamatiti ya vere.

Eloko nazo mona awa namiso nangai eza obele basaani ba saani oyo eza likolo ya mesa mais sikoyo na basaani oyo eza nakati eza na banyama ya soso pembeni namoni ba fritte pembeni kuna pe namoni saani eza nakati pilipli

Esika nakomi awa nazomona batu baza na balabala bazo tambola basi na mibali pembeni namoni mutuka ya langi ya mwindo bana basi bazo sala marche.

Na esika to komi awa nazo mona na miso na ngai eza obele mama moko a fandi na kiti libos na ye pe aza na babdocuments na moni pe papa mosusu pe a fani na kiti eza pe na ba documents, azobkoma na kati ya buku . Eza bakonzi ya mboka .

eleko nazomona awa na miso na nga bandeko eza obele kitambala epi kitambala oyo namoni kitambala moko ya kitoko ezo ndire bendele ya mboka kitambala ango eza na langi na langi mibale eza na langi ya pembe epi na langi pe langi ya ble eza kitambala moko ya kitoko mpenza

Bandeko esika namoni awa nazomona namiso nangai eza obele bendele ya mboka babengaka yango drapeau drapeau oyo eza nabalangi misatu eza nabalangi ya motane nalangi ya mosaka na langi ya mai ya mai ya pondu

Na esika na kumi awa nazomona eza ebele na katikati ya babijotirie, na bijoterie wana namona bachenete ya bana-basia kitoko eza na kati ya bijoterie oyo.

Liboso na nga awa na miso naomona obele naza place moko ekoza ba nzete nzete epui likolo ya nzete wana namoni koza mwa ndeke moko ya kitoko eza na ba coleur moko ya bien vreme, likolo ya mwa ndeke moka kitoko eza mokila molai mutu moko boye ndeke moko ya kitoko vrema.

bandeko esika mosusu na komi awa nazomona na misu na ngai eza ebele na wenze wenze oyo babengaka yango butique cosmetique na monoko ya lopoto ya esika nazomona basavant na bamafuta ya ndenge na ndenge na kati ya wenze oyo ya enze ya cosmétique eza boutique cosmétique place batekisaka bamafuta ya kopakola